Pane madziro ane ruvara rwakasiyana siyana. Mamwe madziro ane ruvara rwe bhuruu aine mitsetse inodzika pazasi.

Pane musikana mutema akarukwa zvakareba zvebhurawuni akapfeka hembe ina mavara mavara akagara pasi.

Pane imba inoratidza kuti ine ruvara ruchena. Paimba iyi pane tambo dzirikuratidza kuti ndedzamagetsi uyezve dzinoenda mudenga.

Pane sando nedzimwe simbi dzinoshandiswa pakuvaka. Sando ine musoro mutema neruvara rwebhurauni.

Pane munhu murefu asina chiso. Akapfeka nhumbi dzitema, akabata bhegi ritema, akapfeka shangu dzitema.